Jigeén bi mo sollu ,sanseh. Lam def ni taxaw , netallu ni ci negge.

Fi neek jagaikaay la, xale goor yi ak xale jigeen yi tog nekal ak sen jagalkat bi.

Fi nee moto yi nyu taxaw nee ak bena pa neka si bori bunta bu nuul bi.

Li lekkala binsedere ci nyaari palaate yu weex lir tekkon ni ci kow tabalbi.

Góor bi ni, tahaw ci kaw tali bi. Dayè ligè ci gurr gi, mu wara japalè tamit auto yu wara nëwu ak auto yu wara dem.

Li asset la ay bowl yuu tekk lan teh, bu nekka ak ku bea ram, ci kaw tablu bi.

Li xob la. Xob bu werta. Nyu xaméko ci xobu nyambi.

Lii ñenti sakk la xalé ak ma yi ño ko dee boot suñuy dem jàngi ji.

Mboolo bi denneka dinutaal xalegoori ak xaleyi jugeene nanu kon tanni.

Fi ni kër la bin tabah taah ak nèeg. Taah bu parè gutt.

Ñyi haley gòor yi ak haley jigéen yi di deff biri campagn di wënè senn kontan.

fi xale yi ndawi góora jigéen ñuy tokg ci togu ñuy toog ci ay pasaŋ di janga

Fii talila autoyi ñu ci daw ak rayde yi ak camion auto yi.

Li jigéen bu toog la mu lettu mesam, bè parè toog.

lii ni ratola moo teggeel ni ci suuf

Lii moom dàlla buxla bu ñyuul moo tege ni ci karo bi.

Natal be fukag nyari goor nufe neka ak bena jegain nu neka se natal be.

Fi gaage la purr nopalu kai mongi am ay garab maag ak ndaw yepa fi deh nyow di nupaleku.

li xaleyu jigéen la yu nekk ci seen palaasu jàngee kaay jigéni ekitu seen loxo góor gi dem m ngi topp

Lu tégé ni fi, natèkaay la bu nètè. Mo tégé ni fi.

Luy jigéen bu solula mu sanse takktakkaayam muy sin ay benam.

Ci ñi ay gor la yu sencer ñuy sol yu weex mëneni sol yu nyuul di def seen yefiddii ne.

Yii ay bagas la, ay mala nekka ci suuf, ay bang ci nekk.